Dabba ayi ʒɛya ka ya liiga piɛla yino nyɛla ŋun mindi duu maa tiŋa ka dusibin ʒɛya ka yino pa teebuli zuɣu ka su nusuriti o ni pa teebuli sheli zuɣu maa koliba nyɛla din tamya ka binyɛra be dipuuni.

Linjimanima n-tam palli zuɣu jirambiisa karili ʒe bɛ nyaaŋa tihi be bɛ nyaaŋa linjimanima ŋɔ shɛba kpala ninkpar'sabila ka yino nyaɣi malifa be bɛ tooni shɛba nyɛla ban pili zipiliti zipili sabila